Ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖe wonɔ nuɖum, ɖevi la tsɔ nuɖuɖu la de nume na ŋutsua. Ɖevi la do awu si me amadede bluɔ le kple ɣi eye ametsitsi la ɖɔ gaŋkui ɖe mo.

Ame atɔ aɖewo le xɔ aɖe me. Wɔme ene nye ŋutsu eye ɖeka nye nyɔnu. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi eye nyɔnua hã nɔ anyi. Ŋutsu si do awu ʋi abɔlegbe la le nane xɔm tso ŋutu si kɔ abɔ ɖeka dzi la gbɔ.

Ame hatsotso aɖewo tsi tsitre ƒoxla sola panel le afi aɖe, ame siawo le wo nɔewoƒe tsɔ dzi ɖe ya meame siawo sa avɔ vovovowo ɖe kɔme, avɔ siawo wosa ɖe kɔme ƒe amadede le abe avadzetsi, blɔ kple bubuwo

Ŋutsu aɖe le nu fiam ɖeviwo ku ɖe dziɖegbekaɖi ŋu, ɖevi ɖewo bɔbɔ eye eɖewo le atsitre. Ɖevia ɖeka medo awu o eye wòlé eƒe to kple eƒe miasi. Ɖevia woame etɔ̃ ya bɔbɔa, ɖeka ko ta kɔ da ɖe abɔ ta na nɔvia.

Yevu aɖewo le dɔ wɔm le afi aɖe. Yevu siawo katã ɖɔ kuku ɖe ta. Ɖewo ƒe kuku ƒe amadede nye aŋtiɖiɖi eye ɖewo tɔ hã nye ʋi. Gakpo aɖe le anyigba le afi ma si yevuawo tsi tsitre ɖe edzi.

ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe afiaɖe. Etsɔ kɔmputa aɖe daɖe atadzi. Sola panel aɖe hã le eƒe axadzi. Zikpi aɖe legbɔ si wotsɔ nanewó daɖedzi kple solar panel la

Yevu ɖevi aɖe le fefefem. Ɖevi sia do awu si ƒe amadede nye gbemu ɖe awu aɖe te. Fefefenu vovovowo le ɛevia sia gbɔ. Fefefenu sia ƒe ɖewoe nye ketke kple tɔyeviwo. Kusi aɖe le afi ma.

Xɔtulawo aɖewo le kpe ɖom, xɔtula eve do awu abɔ legbe si ƒe amadede nye blɔ, xɔtula siawo katã ɖɔ kuku, ɖeka ƒe kukua nye amadede dzɛ̃.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe kɔmpita ŋu hele as item ɖe edzi. Edo awu abɔlegbe kple trɔsa siwo ƒe amadede nye yibɔ. Tukpa vi aɖe le nyɔnua gbɔ eye ŋutui ʋi le enu.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le afi aɖe. kɔntena aɖewo le afi ma eye li aɖe si ƒe amadede nye dzi hã le afi ma. Dziɖegbekaɖi ka aɖwo le anyigba le afi ma.

Yevu nyɔnu ae le xɔ aɖe me, xɔme nuzaza aɖewo le xɔa me. Xɔme nuzaza siwo le xɔame ƒe ɖewoe nye gatiwo, tsinokpluwo agbawo kple bubuawo. Wŋlɔnu ɖe agbalẽvi aɖe dzi ekla ɖe eglia ŋu le xɔame.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le afi aɖe. Ame siawo katã ɖo kuku eye wodo awu abɔlegbe si nye dzɔ kple ata. Amea ɖeka ƒe awu si wodo nya afi ƒe amadede ye eɖewo hã ƒe awu si wodo la nye blɔ ƒe amadede.

Yevu aɖewo le xɔme. Yevu nyɔnu kple yevu ŋutsu wonɔ anyi ɖe zikpui aɖe me. Kanta aɖe hã le xɔa me. Nu aɖewo le kanta la dzi. Atukpavi aɖewo ƒe amadede nye gbemumu kple dzĩ hã le afi ma.

Dzudzɔ ʋi aɖe le dodom tso edu aɖe me si ke ɖii fia be, edzobibi gblẽ nu le edu ma me. Eŋu agbɔsɔsɔ me aɖe wofia le afi ma. Emɔdodo hã aɖe hã to edua me eye eŋuwo le edzi zɔm.

Yevu aɖewo le ŋu aɖe me le afia ɖe. Atsiglinyi woameve aɖe hã le afi ma. Atsiglinyi ɖeka le ŋgɔgbe ne ŋua eye ɖeka hã le megbe ne ŋua. Atsi aɖewo hã le afi ma eye gbe aɖewo hã le afi ma.

Exɔ aɖewo kaka le dukɔ aɖe me. Xɔ aɖewo siwo mekaka o hã le afi ma. Ati ŋeŋe aɖewo le anyigba le afi ma, nu dzɛ̃ aɖe le ati ŋeŋeawo dzi.

Yevu aɖewo le dɔwɔƒe. Woame ne ɖo kuku ʋi eye woame tɔ̃ hã ɖo kuku dzɛ̃. Woame ade wodo awu yi ke ƒe amadede nye gbemumu lait grini eye yevu nyɔnu do awu aɖe ƒe amadede le dzẽe.

Ameha tsotso aɖewo le afɔmɔ zɔm tso teƒe aɖe yina teƒe bubu, ame siawo ƒe ɖewo bla woƒe agbawo lé ɖe asi eye ɖewo bla woƒe agbawo lé ɖe dzime, ame aɖewo hã tsi atsitre ɖe ati aɖewo te le afi ma ke.

ŋuɖuɖu aɖe nye esi mɔlu le axadzi sinye jɔlɔf eye woto abladzo daɖe edzi makaroni le edzi eye kokrozi ɖaɖa hã le edzi wótso sabala hã ɖe dzi eye salad hã le exa

Amidzraƒe aɖee nye esi. Nyɔnu wɔme eve kple ɖevi wɔme etɔ̃ wotsi atsitre ɖe amidzraƒea ŋkume. Ŋu gbemumu aɖe le afi ma eye eŋu ɖeka hã nye eŋu ʋi le afi ma. Moto wɔme eve aɖe le amidraƒea ɖeka le emɔa dzi le zɔzɔm eye ɖeka hã le amiadraƒe le ami dzem.

Ɖevi ene aɖewo le tsi kum le etɔ aɖe me. Ɖevia ɖeka ɖɔ kuku, ɖevia ɖeka le aŋego si ƒe amadede nye amadede ʋi tsɔ le etsia ku mee. Ɖevia ɖeka hã tso tsesi le tsia ku mee eye ɖevi si ɖɔ kuku la le aŋego si ƒe amadede nye blɔ kɔ le tsia ku mee.

Wotsɔ atikutsetse aɖewo ɖo asie. Atikutsetse sia ƒe ɖewoe nye; aŋtsi, atɔtɔ, dzematre kple bubuawo. Nyɔnu etɔ̃ aɖewo le atikutsetsea gbɔ.

Nyɔnu aɖe le nu tɔm le dzo dzi. Ele hɛ ɖe asi kɔ le nu si tɔm wo le la kpa mee. Elɔ nutɔtɔ aɖewo ɖe agba me tsɔ da ɖe nugo ʋi aɖe dzi le egbɔ eye kusi hã le axa dzi nɛ.

Yevu nyɔnu kple ŋutsuwo siaa wole kuteƒe, ame aɖewo nɔnyi eye ame aɖewo tsi tsitre, yevu ŋutsu ɖeka dze klo ɖe yevu nyɔnu aɖe gbɔ ele akɔ fam nɛ, aɖaka le woƒe axa dzi le afima.

Afuku aɖe dzɔ ɖe mɔdodo aɖe dzi. Nyɔnu aɖe le ɖevi aɖe ɖe akɔ le anyigba hele avi fam. Gasɔ kple moto aɖe hã wo le afi ma. Ŋutsu aɖe do awu si ke ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi eye wo bɔbɔnɔ nyɔnua kple ɖevi la kpɔm.

Yevu geɖe aɖewo ƒoƒu ɖe afi aɖe. Ɖewo ɖo kuku eye ɖewo hã meɖo kuku o. Yevu ŋutsu ɖeka le mɔƒonu aɖe ɖe nu. Woŋlɔ nu ɖe atsi aɖewo dzi hekɔ ɖe ya me. Xɔ aɖe hã le afi ma.

Woƒoƒu avɔ gbogbo aɖewo ɖe xɔme. Woŋe avɔawo de aŋe vovovowo me, avɔa ɖewo ƒe amadedewo nye gbemu eye eɖewo hã ƒe amadede nye dzɛ̃. Nyɔnu aɖe mlɔ anyi avɔwo dzi hele nu kom.

To gbogbo aɖewo kple dzata aɖewo le gbedadaƒo ɖe afi aɖe. Toa ɖeka mlɔ anyi ɖe anyigba eye dzata wɔme etɔ̃ ko woƒe tawo da ɖe to la dzi. Dzata ɖeka hã ko eƒe ta da ɖe to la ƒe dzo dzi.

Ameneaɖewo le ƒuta, nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka, ŋutsua dɔ awu yi le kà si sɔa ŋu ɖe asi, nyɔŋu eve

Xɔmenutɔxe aɖewo le xɔ me. Xɔmenu abe zikpui, kplɔ kple bubuawo le xɔa me. Nɔnɔmetata aɖewo hã le glia nu le xɔa me. Seƒoƒoti aɖe hã le xɔa me eye akaɖi tɔxe aɖewo hã le xɔa me.

ŋutsu wɔme tɔ̃ wóle dɔwɔm tsó dziɖegbe kaɖi ŋutsi wo katã woɖó kuku eye wó katã woɖó asiwui ɖeka dó asiwui dzĩ eye ɖeka ɖó asiwui yi woɖó tsitsi hã ɖe mò

Takola aɖe le takom ne ame aɖe. Etso avɔ ʋi kɔme ne amea eye woƒlo e kolikoli nɛ. Ele takomɔ kple eƒe maisi. Takola la ɖo kuku eye woɖo gaŋkui hã ɖe mo.

Awusatɔwo ƒe hatsotso aɖewoe nye esi. Ɖewo tsi atsitre ɖe Awusatɔwo ƒe gbedoxɔa ŋkume eye ɖewo hã le dodom tso gbedoxɔa me. Ŋu aɖewo le afi ma. Xɔ aɖe hã le axadzi ne awusatɔwo ƒe gbedoxɔ le afi ma.